Meeshan oo meel maqaayada waxaa fadhiya fara badan oo cuntaynaya

Waxaa ii muuqda miis madow saaran oo jaalo madow caddaan ah sobolo waana biro

Meeshan waa qol waxaa yaalla fadhaca bees ah iyo miis miiska midabkiisu waa qaxwi

Sawir xayeysiis ah waxaa ii muuqda weel midabkiisu yahay qaxwi waa buluug iyo caddaan

Meeshan waxaa yeelay miis xasaran saxamiin dhalo ah waxaa ku jiraan khudaar guduuda ah

Meeshaan waxaa yaalo guri darbigiisa cadaan yahay iyo barkimo guduudkii caddaan ah miiskan waa cadda

Meeshaan waxaa yaalo jeeg midabkiisu waa gaduud, qaxwi iyo jaale meesha uu yaalana waa cadaan waxaa yaalo saxan cadaan iyo falaawar cagaar ah.

Waa nal cadaan ah oo meel wareega kujiro oo qalin iyo cadaan ah, hoostiisa waa madow dhulku yaalo waa qaxwi waa dhul banaan ah oo qorrax heyso falaarihiisa.

Waa xafiis waxaa yaalan computerro aada u farabadan oo midabkoodu yahay madow oo saaran miis kuraasna uu yaalaan

Waa miss waxaa saaran caadada fara badan oo madow iyo caddaan iskugu jiro

Waa falaawar cagaar ah oo caleemo dhaadheer leh waxuuna kujiraa caag cadaan ah waxaa ku sii jiro carro madow, dhulkana waa cadaan iyo cadeys.

Waa ambegar uu ku jiro qudaar ku jira warqad kartoon bac ku jira oo saaran meel miis cadaan

Meeshaan waa meel garoon ah waxaa joogo wiilal wato dhar garee iyo jaale ah oo shabaq ah, fanaanad shabaq ah, surwaal buluug ah, garoonka waa cagaar, darbiga waa cadaan.

Waa guri dabaq ah midabkiisu waa qaxwi iyo cadeys albaabkuna waa madow, darbiga gadaashiisa waa madow, irida waa janjaro cadeys.

Waa katiin midabkiisu yahay dahabi waxa uu saaran yahay miis cadaan

Waa caagada ah waxaa ku jira cabitaan cagaaran waxaa ka danbeeyo khudaar kale oo cagaaran

Meeshaan waxaa ka muuqdo kabar cadaan iyo cagaar isugu jira ah waxaa saaran shaambooyin kaleemo saliiddo mid waa cagaar mid waa cadaan mid waa jaale

Meeshaan waxaa yaalo miis jaale ah waxaa saaran buugaag kale duwan sida bingi, jaale, buluug, waxaa fadhiyo seddex gabdhood gabar waxay wadataa xijaab beer ah, midna xijaab jaale ah, midna xijaab buluug, daaha meesha kuxiran waa gaduud iyo jaale.

Meeshan waxaa yaalo agab kii Somalida hore isticmaali jirtay sida dhiil iyo dhakal

Waxaa ii muuqda meel maqaayad oo qurux badan waxaa yaalla kuraasman geeda ayaa ka baxaayo nin ayaa sii socdo oo wato fanaanad

Meeshaan waxaa yaalo boonbalo madow oo dheer waxaa kujiro surwaal jeebab badan leh oo cadeys ah xarig ayaa kuxiran madow ah, lugaha hoostiisa madow meesha uu yaalana waa madow, dhulkana waa kafay iyo cadeys.

Meeshaan waa waddo waa meel biyo fadhiyaan biyo wasaq ah waxaa ku yaala guryo buluug ah

Meeshaan waxaa yaalla boorso madow ah waxayna saarantahay darbi buluug ah waxaa kale oo yaalo miis madow ah

Waa jikin oo jaale ah wuxuu ku jiraa meel caddaan ah meesha uu yaalana waa meel madow ah

Waa qol jiif ah waxaa yaala sariir riga waxaa saaran maro oo buluug aada ah iyo barkimo

Waxaa ii muuqda biza midabkiis yahay jaallo waana piiza sa hoot waxa uu ku jiraa weel madow koob ayaa ag yaalo

Halkaan waxaa fadhiyo nin gar gaduudan, cilaan gaduudan ayaa u marsan waxuu wataa cimaamad cadaan ah iyo shaar cadeys ah, guriga uu joogana waa cadaan iyo garee.

Meeshaan waxaa yaalo miisaarihii khudaar iyo biyo camba ah

Meeshaan waxaa taalo biidso kalarkeedu uu yahay jaale iyo cadaan iyo gaduud, waxay saaran tahay alwaax qaxwi ah.

Wuxuul waxa ay caalamiyay miisaaska midabkooda waa bilow iyo ku raasmaan guduud ah waxaa jooga niman nimanka qaar waxay qabaan dhar cadaan buluug koofiyoolo

Waxaa ii muuqda wiilal dugsi hoose iyo dugsi dhexe oo ku fadhiya kuraas waxa ay fadhiyaan meel banaan ah waxa ay wataan shaarar cadaan ah iyo sharar rajaalle ah

Halkaan waa qol cadeys iyo cadaan waxaa kuxiran nal cadeys ah, miiska uu saaran yahay waa cadeys, fadhi cadaan ah, qolku waa qalin.

Meeshaan waa meel garoon ah waxaa joogo wiil farabadan wiilasha kuwo waxay wataan fanaanada guddidana kuwa kalana waxay watano fanaanida cagaara suwaalo caddaan

Halkaan waxaa ka muuqdo dabaq qabyo ah oo biro shub ah ay taagan yihiin

Meeshaan waxaa fadhiya madaxweynaha waxa uuna wataa suud baluug ah

Meeshan waa qabuuro halkaasoo lagu duugo dadka dhintay islamarkaana lagu aaso

Meeshaan waa qol kalarkiisuna waa cadeys dhulkana waa cadaan waxaa yaalo seddex fadhi oo qaxwi ah waxaa saaran barkimaheedi oo cadeys, miiska waa qaxwi iyo dahabi.

Meeshaani nin dhakhtar ayaa jooga dharcad aan ay wataa caddaan ay wadaan

Waa dugsi daf saaran dabka waa burjiko waxaa kor ka saaran daboolka

Waxaa yaalo daawo ay ku jirto bac kup midabkeedu yahay dhalo buluug ah saaran tahay miss waana daawo

Waa baan baro midadkiisu yahay cadaan waxaa ku jira surwaal james oo buluug ah dhulka waad caddaan

Meshan waxaa iiga muuqda sariir cadaan ah waxaa kor saaran daawooyin waxaa ag yaala kursi midabkiisa yahay cagaar

Meeshaan waa meel hool ah waxaa fadhiyo nin wato shaar garee ah, shaar buluug ah, shaati cadaan ah iyo shaar fiyool ah kuraas buluug ah taalo, darbiguna Waa madow.

Waa sariir waxaa saaran joodari maracdaan ah laba kun ee geesaha ka taagno

Meeshaan waxaa ku yaalla boor ka wuxuu ka kooban yahay caddaan iyo cagaar waxaa ku qoran hilwo ligh waxaana ku sawiran kalluun gidgiduud ah iyo madow isku jiraa

Waa qol waxaa yaalo armaajo madow ah geesaha dahabi ka ah waxaa saaran buugaag madow iyo cadaan ah, falaawar dahabi, jaale iyo cagaar , buluug iyo qalin mid kale buluug iyo cagaar.

Waa shaati meel saran midabkiisa yahay caleemo caleemo darbi ka dambeeya waa cadaan

Halkaan waa qol waxaa yaalo jiif cadeys ah, darbiga waa qaxwi, sariirman kor madow hoos cadaan, dhulka hoose waa kafay.

Waxaa ii muuqda bac ay ku jirto midabkeedu yahay buluug ee waxa ay saaran tahay meel

Waa laami ga waxaa maraya bajaaj midooday roob ayaa ku da-ay laamiga midabkiisa waa madow

Waa kareem isdulsaaran kalarkiisu waa bingi waxaa yaalo meeshaan armaajo kafay ah, dhulka uu yaalo waa kafay darbiga waa cadeys.

Meshaan waxaa fadhiyo will waxa uu wataa ookiyala madow iyo cadaan ah

Meeshan waa qol qurux badan waxaa yaalla sariir iyo armaajo cadaan ah

Meeshaan waa qol waxaa yaalo kuraas iyo fadhi midabkooda yahay madow iyo miisaas darbiga iyo dhulkuba caddaan

Waxaa ii muuqdo bac kartoon oo ku jiro cagado waa iyo dhalooyin ag yaalaan oo laba ah miis saaran

Meshaan waxaa yaalo birta faleemada lagu suro kalar keedu waa madow, cadaan iyo cadeys

Halkaan waxaa yaalo labo dhagood oo jaale iyo kafay ah, waa dhago wareegsan, dhulka uu yaalo waa cadaan, cadeys iyo cadaan.

Meeshaan oo meel wadaa waxaa maraya loo bajaaj oo gaduud ah waxaana ka gadaaleeyo guryo dhaadheer

Waa boombalo waxaa ku sawiran Indho

Waa niman saf ku jiraan oo dhar cadaan kor ugu xiran yihiin waana dowladdii kacaanka

Waa nin soo jiidow buluug wato oo kursi jaale ah ku fadhiya oo makaroofan har yaalo

Halkaan waxaa yaalo labo joog oo dhago ah midabkiisu waa jaale dhulkana waa cadaan darbiguna Waa cadaan.

Meeshaan waxaa ka muuqdo dumar saaran meel oo wato sedex maro kor u hayaan

Halkaan waa qol fadhi ah nacnac kuleel daaaha li xiran gareey iyo cadaan puluug iyo cagaar ah muroxad cadaana ah sariir gaduud ah

Halkaan waxaa ka muuqdo cunto miis saaran oo weel cadaan ku jiraan cuntadana waa doorsho iyo wixii lamid ah

Halkaan waxa yaalo gacan cadaan iyo buluug ah waxa ku jirto cirbada aalada dadka lagu duro midab guduud iyo cadaan ah halka ay taalo cagaar hoos waa jaale

Waa meel qol waxaa yaalla kuraas iyo miis miiska waxaa saaran miro midabkeedu yahay cadaan albaabku waa u furan yahay

Hal kaani waa fasal fasalka waxaa yaalo miis jaale ah

Halkaan waa qol kalarkiisu waa cadaan iyo jaale waxaa yaalo armaajo cadaan iyo kafay ah, sariir cadaan ah, koobadiin cadaan iyo cadeys, daahman kafay ah.

Waa meel walba waxaa maraayo bajaaj cadaan bajaaj guduud meesha waa ciid caddaan

Meeshaan waa meesha dharka lagu talo waxaa fadhiya lala gabdhood oo wata mid xijaab madow ah midda kalena xijaab guduud ah

Waa hool waxaa yaalla kuraas jaal ah korwa cadaan darbigu waa cadaan dhulka waa caddaan dahman ayaa ku xiran

Waa meel hool ah waxaa fadhiya niman farabadan

Halkaan waxaa yaalo gaari wayn oo carro gadis ah oo ah madow iyo cadaan waxuu taagan yahay laami madow ah waxaa agtaagan wiil wato fanaanad iyo shaati oo ah cagaar iyo qalin.

Halkaan waxaa fadhiso naag wadato garbasaar jaale ah iyo masar kafay ah, waxaa ag fadhiyo nin wato shaar cadaan ah iyo jaakad madow ah, gabarna waxay wadataa jaakad buluug ah, gabar wadato garbasaar bingi Iyo mid xijaab madow wadato iyo masar cadaan waxay fadhiyaan meel hool ah.

Halkaan waxaa taalo baakad cadaan ah waxaa kusawiran jaajar madow oo samsom kuqoran tahay iyo miis madow dhulku waa kafay.

Miisaan haga muuqdo fadhi qurux badan oo kalarkiisu yahay guduud iyo caddaan waxaa dul saaran ubax

Halkaan waxaa yaalo baraafuun iyo kareem midabkiisu waa fiyool, madow iyo cadaan miiska ay saaran yihiin waa kafay, dhulkana waa cadaan, meesha waxaa yaalo wax yaroo cagaar ah.

Waa qol midabkiisu uu yahay qalin, qaxwi iyo cadaan, dhulka waa cadaan iyo garee waxaa taalo armaajo kafay iyo cadeys ah.

Halkaan waxaa ka muuqdo niman badan oo dhalinyaro iyo duqaw ku jirto meeshana waa meel hool ah

Waa ka tiirarmidabkeedu yahay dahabi oo saaran miis caddaan waana dhegada

Waa meel hool waxaa fadhiya niman waxa ay qabaan suudad madow ah

Halkaan waa armaajo dhalo ah midabkeedu waa cadeys, kor qaxwi iyo cadaan, waxaa saaran shaambooyin iyo kareemo kala duwan shaambo jaale ah, mid buluug ah, cadaan, madow iyo cagaar, fayshwoosh cagaar ah.

Halkan waa guri darbi cades ah waxyalo fadhi baar ah io miis cades ah daha guriga kuxiran waa garey dhulka waa cades

Halkaan waa xaafad wayn oo kuyaaliin saro midabkoodu waa cadaan, buluug, gaduud, kafay, waxaa kuyaalo geedo cagaaran oo badan , guri kor jaale ka ah, midkaan bacwayne gaduud iyo buluug ah.

Waa gaari ambalaas ah midabkiisu waa cadaan, buluug iyo madow, hortiisa mid kaloo cadaan, gaduud iyo buluug ah waa labo ambalaas dhulka ay taagan yihiin waa cadaan.

Halkaan waxaa yaalo falaawar cagaar ah oo caleemo dhaadheer leh waxuuna kujiraa caag cadaan ah, saab dahabi kujiro iyo dhagax.

Meshaan waxaa yaalo gan baro loo sameyay sida kuraasta

Halkaan waxaa fadhiyo nin wato koofi jaale ah iyo kafay oo gar gaduudan oo cilaan u marsan yahay waxuu wataa cimaamad bingi iyo buluug ah, shaati buluug ah, bakoorad cadeys iyo madow ah, waxuu kufadhiyaa kursi buluug ah gadaashiisa waxaa kabaxaayo geedo cagaaran.

Meeshaan waxaa yaalo miis jaale ah, kursi jaale ah, waxaa fadhiyo labo wiil oo wato labo shaar oo cadaan ah iyo surwaalo jaale ah waxay kufadhiyaan kursi jaale ah, miiska waxaa saaran buug cadaan ah, qalin buluug ah, qalin bingi ah.

Halkaan waa wado wayn oo banaan ah waxaa kuyaalo geedo cagaaran waxaa yaalo seddex gaari cadaan iyo madow waxaa soo socdo gaari gaduud ah iyo jaale . Waxaa meesha taagan gaari cabdibile iyo tiyoto, gaduud, madow iyo cadaan dhulkuna waa cadaan, dabaqa waa cadaan.

Halkaan waxaa yaalo taleefoonka gacanta oo leeleenka ah midabkiisu waa madow, buluug, gaduud iyo cadaan. Waxaa yaalo mid kaloo ah midabkiisu uu yahay cagaar, buluug, jaale iyo cadeys dhulka uu yaalo waa cadeys.

Halkaan waxaa yaalo darbi madow waxaa kudaasan carro gaduud iyo dhagaxman, carro cadaan ah waa guri dhismo ku socoto waxaa saaran bac gaduudan waa guri dabaq ah oo qabyo ah, dariishadaha waa madow, alwaax cadeys ah iyo bulukeeti cadaan ah.

Meeshaan waxaa taalo canjeelo cadaan iyo gaduud ah, waxay kurtaa saxan buluug iyo madow ah dhulka ay taalo waa madow.

Halkaan waa qol kalarkiisu waa cadeys iyo jaale, waxaa fadhiyo niman, nin waxuu wataa surwaal madow ah iyo shaati buluug ah, kana waxuu wataa shaati buluug iyo cadaan ah, kana wajigiisa gees kamuuqdo iyo garkiise lee loo jeedaa.

Halkaan waxaa fadhiyo nin wato shaar buluug, jaakad cadeys ah iyo tay buluug ah, waxuu kufadhiyaa kursi jaale iyo cadeys ah, waxaa horyaalo kumiitar cadaan ah caag biyo caafi kujiro oo buluug iyo cadaan ah.

Halkaan waxaa yaalo saxan cadaan ah waxaa kujiro jikin bingi ah, barbanooni cagaar ah, barbanooni gaduudan iyo basal gaduud, galaas waxaa kujiro cabitaan gaduud ah iyo liin jab ah oo kor kasaaran, moos iyo caag caafi ah oo buluug iyo cadaan ah, miiska ayay saaran yihiin waa cadeys.

Kan waxaa weeyo guri iyo darbigiisa waxaa taagan Labo gabdho ah oo wata xijaabo jaalle ah

Halkaan waxaa taagan boonbalo cadaan ah oo haaf ah waxaa kujiro surwaal buluug ah oo jeemis ah waxuu taagan yahay meel mutuleel cadaan iyo cadeys ah darbiga guriga waa cadaan.

Waa saxan waxaa ku jira jibsi barandho meeshaan waa cadaan

Halkaan waa hool darbigiisa waa buluug waxaa ku xiran daaha calanka somalia buluug iyo cadaan ah waxaa yaalo kuraas cadaan ah waxaa fadhiyo duq wato cimaamad cadaan iyo guduud ah koofiyad cadaan iyo jaalo ah iyo ookiyaalo madaw ah gar gaduud bakoorad cadays wato mid kalena cimaamad jaale odayga basadiisa cadaan koofi jaalo

Halkaan waxaa taagan wiilal yaryar oo wato qamiisyo cadaan ah, cimaamad cadaan ah, koofiyo cadaan ah iyo makaroofano cadaan iyo madow ah, darbiga ay taagan yihiin daahiisa waa qaxwi iyo cadaan, gadaashooda waxaa kudhagan boor ah buluug, cadaan iyo qaxwi.

Meeshaan waa meel hool ah kor cadeys albaabka nacnackuleel, albaabka kale kafay iyo cadaan, dhulkana waa madow iyo cadaan, darbiga waa cadaan, mutuleel cadaan ah oo riigriigmo leh.

Waa shaar midabkiisu yahay madow caddaysi wuxuu saaran yahay meel cadaan waana sharci cusub

Halkaan waa barxad garoon ah midabkiisu waa buluug iyo cagaar, waxaa taagan wiil wato fanaanad cadaan iyo surwaal madow ah, fanaanad cadaan iyo madow ah iyo buume madow ah, buume cadaan iyo fanaanad cadaan iyo cagaar ah, fanaanad madow iyo buume cadaan ah.

Meeshan wuhuun hoolka kor waxa uu ka yahay haddaan lacagahaas ku jiro hoos wareeggiisa waa madow dhulku waa caddaan qolka dhexdiisa waa caddaan

Meeshaan waxaa yaalo boonbalo waxaa kujiro fanaanad gaduud, madow iyo cadaan iyo cagaar ah, meesha uu yaalana waa cadeys darbigana waa cadaan.

Waa armaajo midabkeedu uu yahay Madow iyo cadeys waxaa saaran idaanka dabka lugu shito oo ah cadaan iyo cadeys, dhiil midabkeedu uu yahay cadaan, beer iyo qalin.

Halkaan waxaa ka muuqdo iska faalo ay ka muuqdaan cream iyo baraafuun noocyadiisa kala duwan

Meeshaan maxaa yaalo doorsho ku jirto weel midabkeedu yahay jaalo qof ay ag taagan

Meeshaan waxaa yaalo fasaliiin oo iskor saaran midabkiisu waa cadaan, buluug iyo cadeys.

Halkaan waa meel hool ah kor waa kafay iyo jaale, waxaa yaalo kuraasman gaduud iyo jaale ah waxaa fadhiyaan niman badan oo wato shaarar cadaan, shaar bingi iyo shaar kafay.

Meeshaan waa meel masaajidda waxaa jooga rag farabadan waa ayna sujuudsan yihiin

Waa hal boonbalo cadaan ah waxaa kujiro fanaanad midabkeedu uu yahay cadaan iyo garee iyo buluug, surwaal madow ah oo lugaha ulaaban, dhulkana waa cadeys, guriga Waa cadaan.

Waa qol midabkiisu uu yahay cadaan iyo cadeys, waxaa yaalo armaajooyin cadaan ah iyo jaale, sariir waxaa saaran go cadaan iyo cagaar ah.

Waa saxan midabkiisu uu yahay fiyool, cadeys meeshaan waxaa yaalo fadhi fiyool iyo beer ah, gaduud iyo qaxwi, jaale iyo cadaan.

Meshaan waxaa yaalo miis kafee ah waxaa saran buug cadaan ah iyo qalin buluug ah

Halkaan waxaa ka muuqdo gaari iska rogo ah oo nin saaran midabka gaariga waa guduud waxaana daba taagan sadex dumarka mid ay qabto gabasaar jaalo ah

Waa meel banaan oo wado waxaa maraayo geer fara badan oo midabkiisa yahay jaalo

Halkaan waxaa yaalo boonbalo haaf ah oo cadaan ah waxaa kujiro surwaal madow ah waxuu leeyahay labo xarig cadaan iyo madow ah, baakad jaale iyo madow ah, dhulka uu yaalo waa cadeys darbigana waa cadaan.

Halkaan waa wado oo carro gaduud ah waxaa kabaxaayo geed yahuud laamo dhaadheer leh, waxaa meesha kuyaalo guri kalarkiisu uu yahay buluug iyo cadaan, cadeys meesha waxaa kabaxaayo geed yar oo lamayeeri kuwareegsan yahay.

Meeshaan waa meel shoobin lugu gadaayo kareem cadaan iyo bingi ah ayaa yaalo, mid saliid oo cadaan iyo bingi ah, kareem bingi ah, madow, cadaan iyo bingi.

Meeshaan waa hool waxaa kuxiran laambad cad iyo jaale, kor waa kafay iyo cadeys, jaale iyo buluug, darbiga waa madow waxaa yaalo fadhi qaxwi iyo buluug ah, miis jaale iyo cadaan.

Waa niman fara badan oo socdaan oo shatiyo gaar ahaan si caddaan boorsooyin wato

Gurigaan waxaa ka baxaayo geedo cagaar ah waxaa ku yaalo guri dabaq ah oo jaalo iyo cadays ah iyo kafee mid kale oo cadaan ah oo labo albaab leh kor madaw ah dabaq kale cadaan kuus kuus leh iyo kafee ku kale dabaq dheer ku yaalo meeshaan oo cadaan kafee asna manaarad dheer cadaan asna geedo geedo qabaw gaar ah asna

Waa tukaan waxaa lagu iibinayaa alaabta maacuunta weelasha wadamada

Meeshani waa garoon wax jooga wiil wata kabo iyo siksaan cadaan ah

Halakaan waa goob isbitaal ah waxaa fadhido gabar wadato xijaab qalin ah iyo dirac guduud ah gacmaha galoofisaa ugujiro kursi jaala ay ku fadhisaa waxay wadataa gabadha kaloo dhaqtarada ah gacmaga galoofis cadaan ahaa igu jiro shaar cadan iyo xijaab buluug ah

Halkaan waxaa yaalo fanaanad cadaan ah oo gacmo gaab ah waxaa kujiro caag cadeys ah iyo surwaal cadaan ah waxaa kudhagan labo badhan oo madow ah.

Waa gabdho meel fadhiya mid waxaa xijaab guduud xijaa madow xijaabuluug

Halkan waxaa yaalo farmaajo cadaali cadaza waxaa saaran midabo jaalo orange iyo bilo

Kani waa guri garee ah daaqadihiisu waa cadaan iyo madow, albaabkuna waa madow, darbiga waa wareeg madow ah, dhulkana waa mutuleel madow iyo cadeys ah.

Meeshaan waa waddo cadaan yacni madow ah waxaa ka baxaya geed waxaa diyaar waxaa cod ka taagan gurdaba

Halkaan waxaa yaalo shan koob oo kujiraan cabitaano kala duwan cabitaan cadeys iyo jukuleed kafay ah, cabitaan bingi ah, mid cadaan ah, mid jaale ah iyo gaduud oo liindhanaan kor kasaaran tahay, mid gaduud ah hoosna kafay ka ah, dhulka ay yaaliin waa jaale.

Halkaan waa fasal waxaa yaalo kuraasman jaale ah iyo miis jaale ah, waxaa fadhiyo gabar wadato xijaab madow, xijaab buluug ah, ookiyaalo madow ah, indho shareer madow iyo xijaab bingi ah, caag caafi ah ayaa saaran meesha oo buluug ah, xijaab cadeys ah wiilashuna waxay wataan shaarar cadeys ah iyo shaarar jaale ah.

Kani waa garoon midabkiisu uu yahay rooga gaduud iyo jaale ah, waxaa joogo wiilal wato fanaanado cagaar ah, fanaanad jaale ah, fanaanad buluug ah iyo surwaal buluug ah, shaar cadeys iyo surwaal cadeys, shaar gaduud iyo surwaal madow ah, shaar cadaan ah iyo surwaal jaale.

Halkaan waxaa yaalo labo dhagood oo ah mankood dhexda jaale ku leh midna dhexda kafay ka ah midna waa jaale dhulkana waa cadaan.

Meeshaan waa meel maqaayad oo qurux badan waxaa ka hor baxaya geedo timir iyo geeda cagaarana fara badan

Waa keeg midabkiisu yahay caddaan iyo madow isku jiro oo saaran meel cadaan ah

Halkaan waa darbi baakad jaale ah ku dhagan tahay waxaa joogo afar nin nin shaati cadaan ah, shaar cadaan ah iyo surwaal kafay, koofi cagaar, shaar cagaar, shaar cadeys.

Meeshaan waxaa yaalo ku karka kaleerkiisa waa kufee waxaa dul saaran saxan qalin ah oo ku jiraan khudaar maxaa ka mid ah basal bambanooni kaarooto iyo qudaar badan

Meeshani wax yaalo kareemo labo ah oo is korsaaran

Mushaan waa meel walba waxay muuqdo gaari gududdii biluga iyo gaari dameer dushii saaran yahay nin tendo

Meeshaan waxaa yaalo boonbalo cadaan oo haaf ah waxaa kujiro surwaal jeemis ah oo madow ah waxaa kuxiran xarig afka hore madow iyo cadaan ah dhulka uu yaalana waa cadeys. Darbiga waa cadaan.

Meeshaan waxaa yaalo garbasaar gaduudan hoos waxuu kuwataa toob madow ah, meesha uu yaalana waa cadaan, darbiga waa cadaan iyo cadeys dhinac waxaa kabaxaayo falaawar cagaar ah oo caleemo yaryar leh dhinaca kale kale waxaa yaalo falaawar cagaar ah oo caleemo leh.

Meeshaan waxaa yaalo kuukar midabkiisu waa jaale iyo madow, darbiga guriga waa jiingad kafay ah, laamiyeerigiisu waa cadaan iyo alwaax kafay ah.

Meshan waa meel huteel ah waxaa ku xiran leyr

Halkaan waxaa yaalo boorsooyin midabkoodu uu yahay gaduud iyo kafay oo biro dhaadheer leh oo kafay ah meesha ay saaran yihiin waa cadeys iyo buluug hoostooda wax kafay iyo buluug ah ayaa yaalo.

Meeshaan waa meel ay ka baxayaan geedo badan cagaar ah waxaannu ku wareegsan

Waa qareen qori farabadan midabkiisu yahay caddaan buluug waxaa ag yaalla kartoon miiska waa caddaan

Halkaan waxaa yaalo boonbalo midabkiisu waa qalnin wax ku jira shar gacmo gaab ah

Waa hool midabkiisu waa jaale iyo cadeys, gaduud, madow iyo basali, dhulkana waa mutuleel qaxwi ah.

Meeshaan waa guri midabkiisu waa cadeys waxaa yaalo fadhi cadaan qaxwi, armaajo wayn oo qaxwi iyo cadeys, darbiga waxaa yaalo wax kale darbiga waa cagaar.

Meeshan waxaa fadhida afar nin oo wataan khamiisyo mid wuxuu wataa khamiis caddaalad mid kalena khamiis buluug lagu xigeen waxayna wataan kurtigood cimaamada iyo koofiyaan

Meeshaan waxaa yaalo miis qaxwi waxaa saaran cambe jaale ah, ismaadheys cagaar ah, batiiq jaale ah, babaay jaale ah, iyo caagad yar.

Waa loogo buluug ah oo qoraal cadeys ah kuqoran, dhexdiisa buluug ah , qoraalka hoose waa kafay iyo madow.

Meshan waxaa yaalo miisas waxaa saaran kumbiitaro faro badan

Waa hool daahman caddaan iyo cagaar ayaa ku dhagan fadhicadaan ayaa yaalo

Beeshan waa meel lagu gado alaabo fara badan sida daawooyinka waxaa iga muuqda wiil wata funaanad cagaaran iyo gabar xijaab madow

Waa sariir midabkeedu yahay madow waxa saaran joodari waxaa kor ka saaran go-aan

Waa sawir farshaxan libaax cunayo neef geel ah waraabiyayaal agtaagan yihiin

Waxaa yaalo sacan cadaan ah waxaa korka kasaran shukulaato

Halkaan waxaa ka muuqdo garoon ay ku dheelayaan ciyaartooy waxayna qabaan fanaanad jaalo ah iyo fanaanad cagaar xigeen ah

Kani waa dhul fican oo laami ah midabkiisu waa qalin, darbigiisa mushinbiyeeriga waa cadaan, geeskiisa waxaa kabaxaayo geedo cagaaran, guriga hoose laamiyeeri cadaan ah kuwareegsan fiilo madow ah kuxiran, baala cadaan ah, inta ganjeel beer ah iyo jaale ah kudhagan.

Halkaan waxaa taalo boorso gaduud iyo cadeys ah, baakad cadeys kudhagan tahay, darbiga cadeys dhulkana waa mutuleel cadeys ah oo riigriigmo leh, darbiga guriga waa kafay.

Halkaan waxaa ka muuqdo wiilal dheelaayo kubada kolayga ah midabka dharka ay qabaan waxaa weye jaalo iyo gaduud

Meeshan waxa iga muuqda labo gabdhood iyo labo wiil waxey ku fadhiyan meel gaduud ah

Waa qol waxaa yaalla sariir cadaan joodari ayaa saaran laba markan ayaa saaran kuwa meydiin ayaa geesaha ka taallo

Waxaa ii muuqda geed cagaar ah oo wax ah oo baxaayo geedo kale

Waa saacad laga haba ah midabkeedu yahay madow oo daaran wacdaan ah oo

Meeshaan waxaa yaalo kumiitar ama laabtoob midabkiisu waa buluug madow iyo cadaan, miiska uu yaalo waa jaale, guriga waa fiyool, cadaan, cadeys, buluug iyo jaale.

Waxa ay u muuqda niman qashin qaadaya an waxayna wataan jaakado cagaar

Waa boonbalo waxaa kujiro saakooyin toobab ah midabkoodu waa madow, buluug iyo jaale, kafay, nacnackuleel, cagaar iyo cadaan ah.

Halkan waa meel jika ah waxay iga muuqda miis qurux badan oo jaale ah

Waa niman badan ninka ugu soo horeeyo waxa uu wataa maamul madow ah oo afka ugu duuban waxaana haya niman kale oo gacanta ku wata calan

Meeshan waxaan ku arkaa niman iyo naago durbaan tumaayo waxay qabaan dhar midabkoodii ahayd jaalle madow calanka soomaaliyana way wataan

Meeshaan waxaa fadhiyo nin wato si madow ay ishaar cadaana waxaa hor yaalla miis waxaa u saaran laabto cadaana iyo biyo cafi wuxuuna ku fadhiyaa kursi

Meeshan waxaa yaalo karaan qiimo dhimis lagu sameeyay oo allaatan shan doolar hadda laga dhigay todobo iyo toban doolar ku waa madow cadaadis ku jiro

Meeshaan waxaa ka muuqdo loo gabdhood oo wax qorayo gabar waxay wadataa xijaab cad iyo shuko midow midda kalena xijaab cad ah iyo shuko midooday

Waa miis waxaa saaran saxan cadaan waxaa ku jira aan buulo waxa agyaalo koob shax ah

Waa saxan cadaan waxaa ku jirto khudaar cagaaran hilib jaarle ah

Waa qol waxaa yaalo joogaari sariir laba barki ayaa saaran dhulka waa caddaan shumac ayaa geesi yaalo

Waxaa ii muuqda biza laba xabo ah oo midabkiis yahay jaalo waxaa ag yaalla cabitaan madow ah

Waa niman hool fadhiyaan oo ku fadhiyaan kuraas cad miiska waxaa saaran goduud ah

Waa maalmihiisa oo lagu iibinayo khudaar farabadan waxaa taagan nin oo gadaayo moss ayuu cunayaa

Waa sawir farshaxan waxaa ii muuqata gabar afka gacanta loo saaray ajaan madow wadato

Meeshaan waxaa yaalo saddex goob waxaa ku jiro kafee waxa ay saaran yihiin miis

Halkaan waa wado midabkeedu waa cadaan waxaa maraayo mooto bajaaj madow iyo jaale ah, mid kaloo jaale iyo gaduud ah, gaari cadaan. Darbi boor kudhagan yahay midabkiisu waa buluug iyo cagaar, dabaq cadaan ah.

Bishaan waxaa saar gidigidi isku jira ah jeebkiisa waa baluug waxaa hoostiisa ayaa la sugaal madowaa meel uu saaran yahayna waa meel caddaan ah

Waa boom balu caddaan waxaa qoorta ugu jiro catiin midabkiisa yahay dahabi

Meesan waa meel lagu dheelo banooni gacanta waxaa dheelaya laba koox kuwa dharbuluga iyo kuwa dhar caddaan ah